Seensilleho yineemmo woyite mitto uduunne wolu biifinse worroonni uduunne biifinoha seensilleho yineemmo. Mittu manchi uddire biifanno woyite seesino yineemmo.

Daganna maate yineemmo woyte dagate yineemmohu gamba yee heeranno daga dagate yineemmo maatete yineemmohu minu giddo noo maate callate

Daganna maatete yineemmo woyiite dagate yineemmoti gamba yite mitteenni heedhanno dagaati. maatete yineemmo wooyiite tini minu giddo gamba yite heedhanno maatete yineemmo.

Maxaafa yineemmo woyite mitto addi addiricho tsaanfe amandanniricho maxaafaho yinanni. Tsaanfe amandanniricho maxaafaho yine horoonsi'nanni. Maxaafaho yine horoonsi'neemmo.

baadi xagga yineemmowoyite mittu manni xissame horoonsiranno xagga baadi xaggaati yineemmo.

Faashinete yineemmo woyte yanna yanna kiireentinni daannoricho faashinets yine xaqqa'mineemmo faashinete yaa yanna yanna agadheentinni woyyaawe woy biifeentinni daannoha faashinete yineemmo

odoote yineemmo wooyte mittu manchi wolu manchira afewokkire sayisanno woyte odoote yineemmo. odoo gatinsikkinni woy xeinsikkinni saynsanni woyite odoote yineemmo.

Biifisa yineemmo woyte mittoricho bainoha wolu giddo ba"e nooha biifinse horoonsi'nanni biifinsanni

Loosoho yineemmo woyte mittu manchi addi addi looso loosiranno woyte loosoho yine looso loosi'nanni duucha woyte addi addiha loosi'nanni woyte loosoho yinanni

agatto yineemmo wote mittu manchi ite kaino sagale aana agannoha agattote yine horonsi'neemmo intoonni sagale aana anganniricho agattote yine.

Faashinete yine horonsi'neemmo wote faashinete yineemmo wote faashine ikke yanna yanna agadhe daanno uduunne faashinete yine woshshinanni.